zamaatu ʒɛla soola gbuni ka shab pili zipiliti ka tihi bɛ nimaani ka yili piɛlli ʒɛ bi nyaanga ka kuri waɣala ayi ʒɛya pahi